Munhandare yemitambo panemudzimai anoratidzira kana kuti kukuridzira vatambi nekuita zvinhu zvinoyevedza achishandisa mavara akasiyana.

Pane zvimwiwa zvinogadzirwa nemichero. Pane chinwiwa chinogadzirwa nemaranjisi poitawo chinwiwa chinogadzirwa nemavise poitazve chinwiwa chinogadzirwa nemaremoni kana kuti mandimu.